Ana adoko adodori anogume nguwa yekuti vaende kuzvikora. Zvikora izvi zvakanaka yaambo zvinovagadzirira vasati vasvika zvikora zvepakuru kuti vatange vachifundiswa zviro zvakafanana nekuerenga mazita avo nekuembe ngoma.

Vana vadoodori muzvikora zvavo vanofanirqa kungwarirwa zvakanaka veyifundiswa veyitamba vopiwa zvee zvekudya ngekuti kumamhatso kwavo kunenge kusina chakamba vamweni vanobva vasina nechekudya kurya kunoita kuti vabetsereke.

Kufunda kweana adodori dai kwekuerenga mabhuku kwega kana kunyora. Asi vane nguva yekuti vanotxambaya veibhuya ngano veikekeya vamweni veitopuva nemukuvo vekuvata. Zveshe zvinoshanda pakubeura ndxondo dzavo ngekukasira.

Kufunda kweana adoko kwakanaka maningi kunovape nguva yekuaraidza kufunde kunyora mazina avo, kutambawo nevamweni kufunda kutambe mitambo yakasiyana michongoyo nezveshe izvozvo vechikura nendxondo dzavo dzichikurawo.

Hwana hwuchinge hwati kure kurei hwabve kuchikora chevana kwehudoko kwahunoembeswa nekudini, hwakanaka kuti hwunokwidziridzwa hwoende kuchikora chePrimary kwahwunotanga kuchiziye kunyora, kuerenga nezveshe zvakawanda.

Ana adoko zvakavakoshera kuti vange vari kuchikora. Kuenda kuchikora chepuraimari kunoita kuti ana asaswere einzerereka mumakanyi vasina zvavanoita hino izvi zvakanaka ngekuti vanoende koofunda.

Kufunda kwevana vadoodori dzimweni nguwa ngekwekuerenga, kutamba uye kuningira mifodho inenge yakanamirwa kana kurembera, zvinodetsera kuti ndhlondo dzavo dzivhurike.

Zvikora zvevana vadoodori vana vanoite mitambo yakasiyana zvakadai ngekukhaba bhora kutomuka kurumba zveshe zveibetsera kuvhura ngqondo dzavo veyitofunda uye kugona kugarisana nevamweni vavo.

Vanotatichisa vana vadoodori vanofanira kuita urongedzwa hwekuti vana vanokasira kubata nxondo dzeikasira kubeuka veivaita kuti vana ava vakone kubate zviro zvinozovadetsera kana vakuenda kuzvikora zvekudera .

Kuzvikora zvevana vadodori, vana vanofanire kutaticha peshe-peshe panofanire kuite zviro zvikovakhombisa nekuvaxasira zviro zvinovadetsera mukufunda kwavo, zvimweni zvinokwanise kuite ekuemberera, zvimweni zvonamirwa kumarukumbati, zvinoite kuti vaerenge, nekutsvagurudza zvimweni vaakumphatso.

Vana vadodori muzvikora zvavo kana vapedze kufunda nekutamba vanodawo kuite nguwa yekuti kana vakunyora mishando vaone kugarawo pazvihlayo zvakanaka. Veigadzikirawo mabhuku awo pamatebhura .Zvinoite kuti vadakarirewo ndau inozi chikora.

Vana vanotatiche mazuva ano achinge apedza mifundo yava yesekondari vanokwirre kuenda kuzvikora zvepadera kona pavanochiamba kutange kufunda zviro zvakaringana nezvavanoda kuita mundaramo.

Kufunda kwakanaka yaamho. Munoningire kuti vana vechinge vaendapadzidzo yepamberi yesekendari. Vachinge vapedza vanokwira kuende kundau dzakaita semayunivhesiti kwavanofunda makhosi akandoningirana nechiro chimwe chevanokarakadza mundaramo yavo.

Kufundiswa kwemishando yemaoko kuchikora kwoite kuti ndxondo dzevana dzione kubeuka veisvike kuretu. Vamweni veitodziraramisa mumamizi mwavo, uye munharaunda.

Vamweni veifundira kutsetsa nekutunga vamweni muzvikora zvepadera vari kufundirawo zvekugadzire misoro kuitire kuti madzimai nemadhodha vaone kuhlamburuka nekuningirika pavanenge veihamba.

Kuuya kwakaita chiyungu muchikora kwaite kuti vana havachabatikiri kuerenga kunze kwekuti vashandise chiyungu mukutaticha vava kushandisa zvisivo veiningira zviro zvisiena zera navo.

Kufunda kwepapera, kweku Sekondari kwakakosha pakuti vana vano fundiswa zvidzidzo zvaka nangana nechifundo chimwe nachimwe zvakafanana nekurima, kusona, kubika nezvi mweniwo zvakadaro.

Fundo yepadera yakana maningi ana anofundiswe kuaka kurima kuchaya zvibalo nezveshe zvakadaro zvo kuti vagadzirire kufunda kwe padera dera kwekuti vazo xondana kufunda kwezviro zvavanoda kuzita mundaramo.

Majaha nendombi vari kuzvikora zvedera vanofanike kugarisika, avafaniri kuite murunzo wekuhamba-hamba .Ngokudaro mbatso dzavo dzekufundira dzinofanire kukomberedzwa, kuitira kuti vasandobuda ,vagarisike muzvikora.

Njira dzinenge dzeienda kuzvikora zvepadera zvinofanike kunge dziri njira dzakahlamburuka dzinohambika kuitira kuti vana vanenge veibva kumimango yakakura vakwanise kuona movha dzinovatwara veindeyo nevanohamba vahambe mwakajeka musina mashango.

Vanotatichisa vana kuzvikora zvedera vane basa gurutu rekubeura ndxondo dzevana vechikora ntombi nemajaha kuti dzione kuzosvike kuretu ngeramangwani.

Mazuwa ano tinoone kuti kuzvikora zvepdadera zvivhiti vhiti ndizvo zvotore ndau yakakurisa panyaya dzetsvakurudzo vantu vakudhandisa zvivhiti vhiti pane zviro zveshe zvavanoita zvekuchikora mabhuku amashomani asi ngekudaro mabhuku anofanire kuvemwo muzvikora.

Vana vanonge voofunge khuti inini ndode khuite dhokhoteya, ndode khuite mukhoti, ndode khuita makhatekha vanoende khufunda kwepadera kwavanoenda khumayunivhesiti kuti vachiningirana nezvavanode khuita zvemene mundaramo

Vana vanoende kukufunda kwepadera kwavanoningirana nezviro zvavanode kuita mundaramo. Zvakafanana nekuti muntu unode kuite murimi, muntu unode kuita dhokodheya, muntu unode kuite musoni.

Ana emazuwa ano apedza chikora chesekondari, azhinji anenge aite zvakanaka, anodarikira kuenda kuchikora chepadera chekuma yunivhesiti, kwavanoenda koofunda zvakaringana nezvaafunga kuti ena mundaramo yake unode kuitei.

Patinoningira tichione madhogodheya, vakoti neveshe vafundisi. Vanonga vakabva muntaraunda dzenzvimbo dzekufunda kwepadera.

Muzvikora zvikuwane munofanika kuita zveshe zvechiyungu zvakadai ngezvivhitivhiti kunyangwe nemabhuku ekuti vana vaone kutaticha zvivadetsere pakuita tsvakurudzo dzavo pavanenge veipenengura mabhukuwo.

Mumagarirwo amweni anoitwe kumphatso dzekuzvikora zvikuwane, anodetsera yaampho kuitira kuti vantu, majaha, nendombi vakone kugarisana neamweni zvakanaka, pasina kuphixana.

Vabereki kuendesa vana kuchikora chikowane aikurasha marepi itori njira yekuite ndaka yekuzvipfumisa nekuti mwana uwowo opetuka unouya eibetsera ntharaunda nemburi zveshe nenyika.

Muzvikora zvikuwane ndimo mune fundo yepadera. Vantu vanobikwa veibeurwa pfungwa, vouya vaane mishando yakapambauka yepadera inoita kuti nyika nentaraunda zvidetsereke nekubudirira.

Majaha ne ndombi vakadzara mu makanyi ngenda yeku korere ku hanira mutuso uno duswa ku zvikora zvikuwani zvakadai ngepa yunivhesiti izvi zviri kuita kuti vamweni vagange kana ku roora vasati vasvika zera remene rekuti vaite zvakadaro.

Akuna muntu umoenda kuchikora chikuwane ngepazamu, asi muntu unotoenda ngekuti unenge akabidirira mune zvimweni zvaanenge akambonyora izvi zvinodetsera yambo kuti vana vaone kuvhura ndxondo dzawo vasvikeyo vanofanika kupuwawo pekuwata pakahlamburuka zvinoite kuti varambe veiienderere mberi nekude kufunda.